Omukyala ng'ayimiridde ku kkubo atunda matooke, omukyala ono mukulu mu myaka ng'asibye ekitambaala ekya bbululu ku mutwe era ng'ayambadde ggomesi eya ppinka erimu obumuli, ate ng'ebbali ebbali wali waliwo abatunda ebyokulya ebirala omuli ennyaanya, obutungulu n'ebitundibwa ebirala wansi w'omuti omunene.

Enjuki nga ziri ziri mu kibinja ziwalampa, enjuki zino bye biwuka ebibeera awamu mu kibinja n'okutambulira awamu ate era nga zigabana emirimu. Waliwo enjuki enkozi ate waliwo n'enjuki ezikuuma. Enjuki ezikuuma zo zisigala waka ku nnyumba yaazo ate enkozi ne zigenda okunoonya ebyokulya oba omubisi okuleeta mu nnyumba oba mu muzinga.

Ezzike nga litudde mu buti ne mu bikoola ebya kiragala liwummudde. Ezzike lye limu ku bisolo ebikuumibwa mu zoo ebireeta ssente okuva mu bulambuzi ng'abalambuzi bazze okubiraba.

Omusajja nga ali n'abaana; ababiri batudde ate omu ayimiridde okumuliraana. Omusajja akutte ekikopo naye nga kirabika kya caayi okusinziira ku ngeri gy'akikutte n'engeri gy'ayagala okunywamu, ng'ate mu maaso gaabwe waliwo omukyala ayimiridde mu maaso gaabwe, akutte enkumbi.

Omusajja ng'atudde emabbali w'eryato ng'era kirabika ava kuvuba ssajja ono ayina by'akutte mu ngalo ali mu siriivuleesi enjeru n'empale nzirugavu.

Enjuki ng'ezungira ku kimuli, ekimuli ekitobekeddwamu kkala ez'enjawulo, mulimu kkala emmyukirivu, enjeruyeru n'eya kakobe. Enjuki zaagala nnyo okugwa ku bimuli olw'akaloosa akabibeeramu ate nga mwe zifuna omubisi ogu oh n'emmere ya yaazo.

Omukazi ng'ayina ebintu byakubye ku mabega. Ebintu bino mulimu ekiso, mulimu n'ebintu ebiringa muwogo, mulimu eccupa ey'amazzi ennene. Omukyala ono ali mu kiteeteeyi kya bimuli era ng'asibye akatambaala akamyufu ku mutwe. Ebintu abisibyemu wuzi gy'ayambalidde ku mutwe.

Ebimuli nga biri mu langi ez'enjawulo biri mu langi eya bbululu nga mulimu enjeru ng'ate birina ne kiragala wabula nga waliwo n'enjuki ebizungirako erabika eyagala kuggyamu mubisi. Ebimuli biba n'akawoowo oba bivaamu akaloosa akasikiriza enjuki okubigwako.